Manni ijaarsaa waajjiraalee mootummaa ta'uu danda'a gamoo ta'uu danda'u bakka hambaalee ta'uu danda'u. Mana jireenyaa jechuun immoo bakka itti namni jiraatu bakka itti namni bitatee keessa boqotu keessa buluu fi jiraatudha.

Meeshaalee eleektirooniksii Meeshaalee eleektirooniksii jechuun Meeshaalee ifaadhaan yookaan ibsaadhaan itti fayyadamnu ta'uu danda'a moobaayilii ta'uu danda'a, tajaajila addaa addaa fayyadamuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu Meeshaalee eleektirooniksii jedhamu.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun namni kan inni itti fayyadamuudhaaf barreessee kaa'udha. Meeshaaleen barreeffamaa waraqaa fayyadamuudhaan akkasumas kobbee fayyadamuudhaan wantoota irratti barraayanii hojiif oolanidha.

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaa jechuun namaa seera kabachiisuudhaaf dhaabbatudha. Hawaasa keessatti gaafa namni dogoggoru, gaafa namni karaarraa maqu seera kan kabachiisuu fi balaan akka hin uumamneef kan to'atuu fi kan hawaasa keessa deddeebi'udha.

Muuziqaa jechuun wanta akka sirbaan fi sagalee waliin wal qabatu yaada isaanii gammachuu ta'ee gadda karaa muuziqaa ibsachuudhaan beekamu.

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun geejjibni namni bakka tokkoo gara bakka tokkootti gaafa socho'u geejjibaa jedhama. Konkolaataawwanisii namni bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan inni itti fayyadamuu fi kan inni itti maayii ba'udha.

Geejjibaa fi konkolaataa: Geejjiba jechuun wanti tokko gaafa bakkaa gara bakka kan biraatti socho'u geejjjba jedhama. Konkolaataawwan jechuun namni bakka tokko irraa gara biraatti socho'uuf konkolaataa barbaada.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo Tajaajila bu'uuraa jechuun bu'uuraalee misoomaa ta'uu danda'a; wantoota namaaf bu'uura ta'an bakki itti gurguramu tajaajila bu'uuraati. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun gurgurtaa wanta namni irraa bitee fayyadamu ta'uu danda'a, gurgurtaa nyaataa ta'uu danda'a, kan dhugaatii ta'uu danda'a. Walumaagalatti, gurgurtaa qinxaaboo....

Arkiteekchariin ogummaa namni mana barumsaatti baratee bahuudhaan ijaarsa yookiin gamoo adda addaa ijaaruudhaaf beekumsa namni itti fayyadamudha. Ijaarsa jechuun gamoowwan ta'uu danda'u, waantoota garaa garaa ijaaruu jechuudha.

Meeshaaleen barreeffama kophee yookiin waraqaa ta'uu danda'a. Kuniin mana barnootaattillee kan argaman akkasumas buufataalee fayyaa garagaraa keessatti kan argamanidha. Meeshaaleen barreeffamaa barreeffamaaf kan gargaaranidha.

Hojii jechuun namni hojjachuudhaan tarii hojiin hojii humnaas ta'uu danda'a. Hojii sasalphaas haa ta'uu namni hojii hojjachuudhaan jireenyasaa gara fuulduraa ittiin gaggeeffata.

Amma siyaasni hawaasa keessatti waan beekamudha. Waanti hundumtuu siyaasa jedhamee beekama. Akkaataan uffannaa, akkaataan nyaataa, akkaataan hawaasaa, loqonni, jireenyi namni jiraatu siyaasa jedhamee beekama.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee fi muduraalee jechuun wantoota nyaataaf oolan qonna irraa kan argaman, qonna jallisiis haa ta'u rooba gannaa irraa kan argaman nyaataaf kan oolan jajjabina qaamaaf, akkasumas nyaata gaarii fi kan namatti tolaniidha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba jechuun namni tokko bakkaa bakkatti gaafa socho'u 'geejjiba' jedhama. konkolaataadhaanis haa ta'u kallattii gara garaatiin. Turiizimii jechuun daawwannaa namni hambaalee seenaa fa'a irratti taasisu dha. Immigireeshinii jechuun immoo gaafa namni biyya bakkee irraa gara biyya keessaatti galu, godaansas ta'uu danda'aa; 'immigireeshinii' jedhama.

Hawaasa keessatti namni ogummaa qabu baay'ee barbaadama. Ogummaan kun ogummaa mana ijaarsaa ta'uu danda'a. Ogummaa ittiin qotan ta'uu danda'a. Aadaa jechuun immoo kan eenyummaa hawaasa tokkoo ittiin ibsamu wantoota inni ittiin jiraachaa ture aadaa jennee waamna.

Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko qabu jechuudha. Aadaan immoo barmaatilee uummata yookiin hawaasa tokko keessatti beekamu jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun waanta namni amanatu, waaqa kooti jedhee sagadatu , kan inni sooru, kan inni dhibaatuu itti dhibaafatu ta'uu danda'a. Hawaasni tokko yookaan namni dhuunfaan mukattis haa ta'uu laggeen waan barbaadetti amanee Kun amantaa kooti jechuu ni danda'a.

Rifeensa jechuun waantota qaama namaa irratti biqilanii fi uumamaan qaama namaa irratti argaman. Rifeensi dhaqna namaas haa ta'uu mataa irratti baayyinaan kan argamuu fi gogaa namaa marsee kan jiru ta'uun isaa beekamaadha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba jechuun namni tokko bakka tokkootti gaafa socho'u 'Geejjiba' jedhamuu dhaan beekama. Turiizimiin immoo daawwannaa hambaalee seenaa ta'u duudhaalee tokko gaafa daawwatamu 'Turiizimii' jedhamee beekama. Immigireeshiniin gara biyya bakkeetii gara biyya keessaatti gaafa namni godaanu 'Immigireeshinii' jedhamee waamama.

Meeshaalee manaa jechuun mana tokko keessatti kan namni ittiin tajaajilamu. Meeshaaleen manaa nyaata qopheeffachuudhaaf haa ta'u, ittoo qopheeffachuudhaaf haa ta'u, mana qulqulleessuudhaaf haa ta'u waanta namni mana keessatti ittiin fayyadamu meeshaalee manaa jedhamanii beekamu. Meeshaaleen manaa walumaagalatti waantota barbaachisuuf nama fayyadu.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun namni bakka inni deemee dhugaatii gara garaa faytadamee dhugu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo nyaata gara garaa bakka inni dhaqee nyaachuu danda'u jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka itti namni bo'aaru. Guyyoota boqonnaa qabutti namni giddu gala bashannanaa deemuudhaan kan bo'aaruu fi kan itti bashannanu wantoota garaa garaa hojjechuudhaan, nyaata nyaachuudhaan fi dhugaatii dhuguudhaan kan namni itti bo'aaruudha.

Faaya . Faaya jechuun bobbocas ta'uu danda'aa wantoota tokko tokko, mana bareechuudhaaf, bakka hojii bareechuudhaaf yeroo cidhaallee haa ta'uu kallattii garaa garaatiin faaya garaa garaa bineelda hawwaasaas haa ta'u kan manaas haa ta'u; kan bakkee gogaa loonii fa'aa fayyadamuun.

Oduu jechuun baay'inaan hawaasa keessatti kan kan beekamudha. Namni wanta dhagaye, wantoota ijaan arge karaa oduun ibsa. Naannoo kanatti haga yeroo ammaatti namni bal'inaan oduu fayyadamuudhaan wantoota hawaasa keessatti ta'an hundumaa kan ittiin namoota naannoo sana jiranitti karaa itti ibsudha.

Daldala jechuun namoonni tokko tokko hawaasni gaafa waan tokko bitatee gurguratu inni tokko gurguree inni tokko bitu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu bakka itti meeshaan garaagaraa walitti itti gurguramudha.

Siyaasa jechuun hawaasa tokko biratti baay'inaan kan beekamu, hawaasni tokko akkaataan jireenya isaa, akkaataan amantaa isaa, akkaataan waaqeffannaa isaa, akkaataan uffannaa isaa 'siyaasa mataa isaatii' jedhamee waamama. Siyaasni walumaa galatti uummata sana kan bakka bu'uu fi akkaataa uummata sanaa ti.

Qonnaa jechuun naannoo yookiin biyya keenya keessatti jecha baay'ee beekamuu dha. Qonnaa jechuun hawaasni keenya irra jireessaan qonna qotuudhaan kan inni wantoota garaagaraa argachuudhaan nyaataaf kan itti tajaajilamuu fi kan inni itti fayyadamuu dha.

Manaa fi Mana Jireenyaa Manni kun ijaarsa. Kan namni keessa jiraatu, waajjiraalees ta'uu danda'a; kuusaalee garaagaraatiif kan namni itti fayyadamu mana dha. Akkasumas, mana jireenyaa jechuun kan namni jiraatu; kan namni keessa jiraatuu fi da'oo namaa jechuu dha.

Mana dhugaatii jechuun bakka itti dhugaatiin gosa garaagaraa dhugaatii ammayyaas haa ta'u dhugaatiin aadaa kan argamanidha. Akkasumas manneen nyaataasmana itti nyaanni garaagaraa nyaata aadaa fi garaagaraa keessatti argaman manneen nyaataa jedhamanii beekamu.

Seera kabachiisaa Seera kabachiisaa jechuun nama seera kabachiisu, nama gaafa namni karaarraa goru

Amantaa Amantaa jechuun kan namni tokko kan inni itti amanu, Waaqa kooti, kun na bulcha, kun jireenya kooti, kun waan hundumaa kooti jedhee wanta namni itti amanu hundisaa 'Amantaa' jedhamee waamama.

Bineensota Manaa fi Bineensota Alaa Bineensota manaa jechuun namatti madaqanii namaa wajjin mana tokko keessa kan jiraatan kanneen akka adurree, saree, reettiin faan bineensota manaati. Bineensonni alaa immoo namaa wajjin kan hin madaqne kanneen akka leencaa, wantoonni garaagaraa bineensota alaati.

Beeksisa jechuun beeksisni kan mootummaan waajjiraalee isaatiif beeksisa baasee kan namoonni beeksisan, duraan bakka hanqinni namaa jirutti beeksisa sana dubbisuudhaan hojii hojjetu. Beeksisa barbaanne irratti dhaabbati tokko lafa itti nama barbaachisutti beeksisuudhaan kan inni nama qacarudha.

Faaya jechuun meeshaa namni itti fayyadamee namni tokko manasaafaa ittiin bareechu yookiis bakka bashannanaatti baay'inaan beekamudha. Waanta gara garaa biqiltootas ta'uu danda'a, waan adda addaa fayyadamuudhaan namni faaya gaarii qopheessee ittiin bashannana.

Manaa fi mana jireenyaa. Mana jechuun bakka itti namni galus ta'uu danda'a, waajjiraalee mootummaas ta'uu danda'a, bakka kuusaa waan adda addaa ta'uu danda'a, ijaarsa gamoolee ta'uu ni mala. Mana jireenyaa jechuun bakka namni jiraatu, bakka namni itti galuudha.

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun wantoota namni itti fayyadamu kanneen akka ibsaafaa ta'uu danda'a; mobaayilii ta'uu danda'a. Meeshaaleen elektirooniksii baay'inaan nama kan tajaajilanii fi sadarkaa ammayyummaatti baay'ee kan beekamanii fi hojii namaa baay'inaan kan namaaf salphisanii dha.

Geejjiba jechuun namni bakkaa bakkatti gaafa socho'u konkolaataanis tahuu danda'a, gaafa socho'u geejjiba jedhama. Akkasumas turizimiin daawwannaa yookiis waantota tokko tokko biqiltootas haa tahu waantota tokko tokko daawwachuudha. Immigireeshinii jechuun bakka namni ittiin ragaa dhalootaa geessudhaani meeshaa bakkaa bakkatti socho'u dhaaf Isa barbaachisu itti fayyadamudha.

Ogummaafi aadaa; ogummaa jechuun hawaasa keessatti namni kallattii garagaraatiin ogummaa qaba, ogummaan ittiin mana ijaaran jira, ogummaan wantoota garagaraas ni jira jechuudha. Ogummaa jechuun duudhaafi seenaa nama tokkooti.

Barumsa jechuun madda beekumsaa ta'uu danda'a. Barumsi idileedhaan kan mana barumsaatti deemanii baratanii fi akkasumas kitaabota dubbisuudhaan waantota gosa garaagaraatiin matseetii dubbisuudhaan kan argaman, kan argatan barumsa jechuudha. Barumsa jechuun waan haaraa yoo baranne, barumsa jedhamee waamama.

Alaabaa fi asxaan jechoonni kun lamaan wantoota wal fakkaatanidha. Alaabaan biyya tokko ibuushaaf kan ittiin beekamu asxaan walakkeessa alaabaatti argama. Kunis addumatti wantoota biyya sanaa ibsuudhaafi.

Geejibaa fi konkolaataawwan Geejiba jechuun namni tokko bakka tokkoo gara bakka tokkotti konkolaataas haa ta'uu waan biraas geejiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo namni tokko bakka tokkootii gara bakka biraatti socho'uudhaaf kan itti fayyadamu geejiba jedhama.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun faayota garaagaraa namni itti fayyadamudha. Wantoota naannoo isaatii akka itti bareechatudha. Meeshaaleen miidhaginaa kun bineeldota ta'uu danda'a.

Biqiltoota jechuun wantoota uumamaan naannoo keessatti argaman. Biqiltoonni fayyaaf, nyaataaf kan ooolan bakka gaaddisa namni itti boqotu, itti jiraatuu fi itti gammadullee ta'uu ni malu.

Muuziqaa jechuun wanta namni itti fayyadamudha. Sirbas ta'uu danda'a wantoota garaagaraa namni itti fayyadamu, ittiin bohaaru, yaada isaa ibsatu wanta sammuu isaatti dhagahame waan hundumaa ibsuuf fayyada.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka namni itti dhaqee sammuusaa itti boqoffatudha. Bakka kanatti namni boqochuudhaaf, bashannanuudhaaf, gammaduudhaaf namni maatiin waliin gurmaa'anii kan ittiin deemudha.

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaa hawaasaa jechuun bifa teekinooloojiis haa ta'uu bifa ammayyaatiin kan qophaa'u namni oduulee kan maddisiisu waantota taatee naannoo sanatti mul'atu kan irratti dhiheessu, kan miira qabu illee kan ittiin ibsatudha.

Amantaa Amantaa jechuun wanta namni tokko itti amanatu dha. Kun Waaqa kooti jedhee isaaf sagadu, isaaf waan hundumaa hojjetu jechuu dha. Walumaa galatti amantaa jechuun namni akka uummataattis haa ta'u dhuunfaa dhaan kan itti walii galee itti amanu dha.

Biqiloonni kan uumamaa ta'uu ni danda'u. Biqloonni uumamaa kun kan namni nyaatullee ta'uu ni danda'u. Akkasumas fayidaa garaagaraatiif namoonni naannoo mana isaanii illee dhaabuu ni danda'u. Isaanis manallee kan bareechanii fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa kan qabanidha.

Faaya. Faaya jechuun bobboca garaa garaa namni ittiin ofii isaa, mama isaa fi naannoo isaa bareeffachuu danda'a. Faaya fakkeenyaaf uffati aadaa faaya namni ittiin bareedee akkasumas gogaan loonii fa'aa faaya garaa garaatiif si'a baayyee ooluu danda'u.

Oomishaslee Suuparmaarketii jechuun suuparmaarketii keessatti wantoota argaman, oomishaalee nuyi suuparmaarketii keessaa bitachuudhaan itti fayyadamnus Oomishaaleen suuparmarketii keessatti argaman, wantoota nyaataaf nu tajaajilan, wantoota dhugaatiidhaaf nu tajaajilan, akkasumas wantoota gara garaa suuparmaarketii keessaa argachuu dandeenya.

Kitaaboota, matseetii fi gaazexaawwan. Kitaaboota jechuun hundee beekumsaa ta'uu ni danda'u. Namoonni beekamoon yaada isaanii karaa kitaabota ibsatu. Kitaabota dubbisuudhaan beekumsi argama. Matseetiinis akkasuma maxxansa garaa garaati. Gaazexaawwan jechuunis oduun kan ittiin daddarbu wantoonni siyaasaa kan ittiin darbaniidha.

Kitaabota jechuun kan namni dubbisee irraa beekumsa argatu; aadaa saba tokkoo kan ibsu ta'uu danda'a; beekumsa ammayyaa garaa garaa kan of keessatti qabate ta'uu danda'a. Matseetiinis akkasuma beekumsa garaa garaa nama garaa garaatiin kan barreeffamu ta'uu mala. Gaazexaawwan jechuun oduu yookiin odeeffannoo kan keessatti argamu ta'uu danda'a.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan. Geejjiba jechuun namni bakka tokkoo gara bakka biraatti yoo socho'u; konkolaataawwan fayyadamee, Fardeen fayyadamee, Gaangee fayyadamee gaafa socho'u jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo namani tokko geejjibaaf kan itti fayyadamu, socho'uudhaaf bakka tokkoo gara bakka biraatti kan inni itti maayii ba'u konkolaataawwan jedhama.

Hawaasa jechuun bakka namoonni qindoominaan, baay'inaan jiraatan. Hawaasni tokko duudhaa tokko, afaan tokko, nyaata tokko kan qabu ta'uu danda'a. Maatii jechuun immoo bakka itti namni sadii afurii fi isaa ol jiraachuu danda'a. Haadha manaa, abbaa manaa fi ijoollee kan haammatudha.

Kuduraalee fi muduraaleen nyaata dha. Nyaata baayyee qonna irraa kan argamanii fi fayyummaa namaa keessatti baayyee dhiibbaa uumu. Kuduraalee fi muduraaleen nyaata baayyee filatamaa namnis baayyinaa jaallatu kanneen akka raafuu fa'aa as keessatti argamu.

Uumamaa fi naannoon wantoota wal duukaa maqaan isaanii kaafamudha. Uumamni wantoota uumamaan jiranidha. Naannoon immoo naannoo nuti keessatti argamnuu fi baay'inaanjiraatudha.

Barumsa jechuun mana barnootaatti kan baratan akkasumas illee hawaasa keessattii fi naannootti namarraa kan baratamu. Afaaniffaanillee kan baratamu ta'u danda'a. Duudhaa irraa, sochii hawaasa irraa fi kitaaba dubbisuun kan argamu beekkumsa jedhama.

Bu'uraalee misoomaa Bu'uraaleen misoomaa wantoota hawwaasa keessatti baay'ee barbaachisaa dha. Riqicha, daandii, bu'uraalee fayyaa. Kunneen Bu'uraalee misoomaa jedhamuun beekamu. Bu'uraaleen miisomaa kun baay'ee waan barbaachisuu fi hawaasni bu'uraalee misoomaa malee jiraachuun jiruu isaa baay'ee itti ulfeessa.

Siyaasa jechuun akkaataa uffannaa, akkaataa dhugaatii, akkaataa amantaa sabni tokko sabni afaan tokko sabni aadaa tokko qabu siyaasa jedhama. Akkaataa sabni hawaasni tokko dhuunfaatti waliin qabu siyaasa jedhama.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasa jechuun bakka itti namoonni qindoominaan yookiis baay'inaan walii wajjin jiraatu dha. Maatii jechuun namoota mana tokko keessatti galan abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollee kan hammatu dha.

Faaya jechuun wantoota bareedaaf itti fayyadamnu ta'uu danda'a. Faayi kan mana ittiin tottolchuudhaaf yookiin bareechuudhaaf akkasumas qophiilee garaagaraatti itti fayyadamuudhaan kan nuti tottolchinudha.

Alaabaa jechuun ibsituu biyya tokkooti. Biyyi tokko kan ittiin beekamtu alaabaa mataasheetii gaafa qabaattudha. Asxaan immoo yeroo baay'ee walakkeessa alaabaatti argamuudhaan waantota biyya sana keessa jiran kan ibsuu fi kan bakka bu'udha.

Nyaati kun qonna irraas kan argamu ta'uu danda'a, bifa ammayyaatinis kan dhiyaatu ta'uu danda'a. Akkasumas, kuduraalee fi muduraalee ta'uu danda'a. Walumaa galatti, namni nyaata utuu hin nyaatiin jiraachuu hin danda'u. Fayyummaa qaamaatiif kan nama barbaachisu nyaata gaarii yookiin madaalamaa nyaachuun barbaachisaadha.

Geejjiba jechuun namni tokko bakkaa bakkatti yeroo socho'u konkolaataa fayyadamuun haa ta'u, hawaasa jechuun geejjiba jedhanii waamu. Konkolaataawwan geejjibaaf kan bakka tokkoo bakka biraatti gaafa socho'u geejjiba taasise jedhama.

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun meeshaalee ammayyaa ta'uu ni malu. Elektirooniksiin kanneen akka mobaayilii, akkasumas daandii (sararri) ibsaa meeshaalee elektirooniksii jedhamuudhaan hawaasa keessatti beekamu. Meeshaaleen elektirooniksii baay'ee faayidaa kan qabanii fi jiruu fi jireenya namaa kan salphisanii dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasa keessatti wantoota beekkamu. Bu'uuraaleen misoomaa riqicha ta'uu danda'u daandii ta'uu danda'u walumaa galatti hawaasni kan itti tajaajilamu fi baayyinaan hawaasni kan gaafatuufi hawaasa baayyinaan kan barbaachisudha.

Beeksisa jechuun qaamni tokko wantoota isa ibsan hojii barbaaduu karaa beeksisaatiin mootummmaan hojjattoota qacaruu barbaadu bifa beeksisaatiin maxxansuudhaan hawaasni waan sana baree akka hojii ittiin hojjatu taasisa.

Giddu gala bashannanaa Giddu gala jechuun kan namni tokko deemee buhaaru, buhaarsi gara garaa, bashananni gara garaa kan itti illee fayyaa isaa eeggatu, sammuu isaa boqochiifatu, kan inni ittiin tajaajilamu, bohaartii gara garaatiif giddu galli bashannanaa jiraanya namaatiif wantoota barbaachisoodha.

Alaabaa fi asxaa Alaabaa fi asxaan wantoota lamaan waliin beekamanii dha. Alaabaan ibsituu biyya tokkoo, biyyi tokko kan ittiin beekamu alaabaa dha. Asxaan immoo yeroo baay'ee walakkeessa alaabaatti kan argamuu fi addumatti ibsituu namoota biyya sana keessa jiraatanii ta'uu ni mala.

Daldalaa fi gabaa Daldala jechuun gaafa namni waan tokko walitti gurguru inni tokko yeroo bitu, inni tokko yeroo gurguru daldala jedhama. Gabaa jechuun immoo bakka itti namni walitti daldalu, bakka itti namni meeshaa isaa fidee bitatu gabaa jedhama.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun jechoota lamaan wal faana adeemaniidha. Geejjiba jechuun namni bakkaa bakkatti gaafa socho'u geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo namni tokko bakkaa bakkatti socho'uuf kan inni itti fayyadamu konkolaataawwan jedhama.

Meeshaalee manaa. Meeshalee manaa jechuun mana keessatti kan namni ittiin tajaajilamu, kan namni ittiin hoji hojjetu jireenya isaa geggeeffatu, kan namni ittiin tajaajilamu, hojii isaa salphifachuu dhaaf kan namni ittiin hojjetu 'Meeshaalee manaa' jedhamanii beekamu. Meeshaaleen manaa jireenya namaa keessatti baay'ee barbaachisoodha.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota garaagaraatu jira tarii biqiloota ta'uu danda'a akkasumas gogaaleen bineensotaa fi bineensota manaa fi bineensota bakkee ni fayyadamu. Gogaa looniis ta'uu danda'a gogaa qeerransaa fa'aa ta'uu ni mala.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun waantota uumamaan argamani dha. Biqilaa ta'uu danda'a; mukkeen garaagaraa ta'uu danda'a. Naannoo jechuun bakka biqiltoonni tokko keessatti argaman yookiis hawaasni tokko keessatti argamu dha.

Faaya jechuun kan namni bobboca wayii qopheessee ittiin babbareedee faaya miidhaginaa qopheessu uffatallee ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a. Faayota garaagaraa bineensota manaa fi alaarraa kan hojjatamee namni ittiin faayamudha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun waantota qonna irraa argaman qonna jallisiis haa ta'uu, qonna garaagaraa irraa argamanii yeroo baayyee nyaataaf kan oolan. Kuduraanis muduraan nyaata gaarii fi baayyee fayyina namaatiif illee kan tajaajilanidha

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun geejjibni nama tokko fuudhee gara iddoo biraatti kan geessu akkasumas iddoo garaagaraatti fayidaa garaagaraaf kan ooludha. Namoonnis baay'inaan kan itti fayyadamanii fi nama gammachiisu bu'aa qabeessa kan ta'edha.

Daldala jechuun yeroo namni tokko walitti gurguru tokkommoo bitudha. Akkasumas gabaa jechuun immoo bakka itti namni walitti gurguruu fi bitudha.

Barumsa jechuun bakka itti namni beekumsa argatuu fi waan haaara ta'e baratee ittiin jireenya isaa gaggeeffatudha. Barumsi idileedhaan mana barumsaatti kan kennamu, akkasumas hawaasa keessatti kan namni walirraa baru, afaanii fi kallattii garaa garaatiin kan namni baru barumsa jedhamee beekama.

Ispoortii jechuun gosa taphaa ta'uu danda'a. Kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa akkasumas sochii qaamaa walumaa galatti jabeenya qaamaatiif akkasumas fayyummaa qaamaatiif kan tajaajilu fi barbaachisu ta'uu isaanii.

Kuduraalee jechuu fi muduraalee jechuun qonna keessaa wantoota si'a baay'ee qote bultoonni jallisii fayyadamuudhaan oomishan yoo ta'u, rooba gannaas fayyadamuudhaan kuduraalee fi muduraalee oomishuudhaan tajaajila nyaataatiif oolchanidha.

Maashinoota jechuun namni jireenya guyyaa guyyaa isaa fooyyeffachuu dhaaf, bifa salphaa ta'een hojjechuu dhaaf maashinoota gara garaa fayyadama. Maashinoonni kun maashinoota hojii ittiin hojjennu, kan qoonnaa, kan ittiin uffata miiccinu, kan ittiin hojii gara garaa hojjennu ta'uu danda'a.

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun tarii wantoota nama macheessus yookiis dhugaatii kan biraa ta'uu danda'a. Walumaagalatti, dhugaatii jechuun wanta dhugamu wantoota garaagaraati jechuu dha.

Faashinii Faashinii jechuun waantota haaraa bahanii waantota duraan hin jirre, bifa haaraatiin gaafa dhihaatan hawaasa keessatti faashinii jedhamuun beekamu. Faashiniin Kun waantota haaraa, bifa ammayyaatiin yemmuu dhihaatan faashinii jedhamuudhaan waamamu.

Beeksisa Beeksisa jechuun namni hojii gaafa barbaadu karaa beeksisaa hojii argachuu danda'a. Waajirri tokko nama hojii gaafa barbaadu beeksisa maxxansuudhaan namni beeksisa sana dubbisee gara hojiitti akka inni dhufu Kan ittiin taassifamudha

Alaabaa fi aasxaa. Alaabaa fi aasxaan wantoota lamaan wal faana deemaniidha. Alaabaa jechuun ibsituu biyya tokkooti. Biyyi tokko alaabaa isheetiin bulti. Addummatti immoo aasxaan yeroo baayyee alaabaa gidduutti kan argamuu fi addumaan wantoota biyyattii keessatti argaman kan ibsuu fi kan bakka bu'uudha.

Bu'uuraaleen misoomaa hawaasa kan tajaajilan bu'uuraaleen misoomaa Kun riqicha , daandii, buufataalee gabaa hawaasni kan itti tajaajilamu kan itti fayyaa isaa eeggatu, kan inni irra deemee jiruusaa ittiin gaggeeffatu ta'uu danda'a.

Meeshaaleen manaa mana keessatti kan argaman namni kan irra taa'u wantoota garaagaraatiif kan itti fayyadamu nyaata qopheeffachuudhaaf it too qopheeffachuudhaaf kan inni fayyadamudha.

Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko qabudha dandeettii mana ijaarsaa ta'uu danda'a dandeettii adda addaa namni ittiin beekamudha. Aadaan immoo duudhaa hawaasa tokkoo akkaataa jireenya isaatii kan kanaan dura darbe eenyummaan isaa aadaa isaati.

Eleektirooniksii Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee ammayyaawaa ta'uu ni mala. Eleektirooniksiin tajaajiloota akka ibsaa fa'aa waantota garaagaraa waantota nu gargaaranii fi nu barbaachisan ta'uudhaan hawaasa keessatti ni beekamu.

Daldala jechuun bakka itti namni bitee gurguru jechuudha. Daldala jechuun namni tokko ni gurgura inni kan biraan immoo ni bitata. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldala itti raawwatan. Gabaa jechuun oomishaalee isaa kan ofiisaatii qabu kan itti walitti gurgurudha.

Uumamni bineensota bosonaas ta'uu danda'u biqiloota garaagaraas ta'uu danda'u uumamaawwan garaagaraa ta'uu danda'u. Akkasumas naannoo jechuun bakka hawaasni tokko keessa jiraatu ta'uu danda'a bosonni walitti qabamees naannoo tokko ta'uu danda'a.

Rifeensa jechuun wanta gogaa namaarratti biqilan mataa namaarratti biqilanii fi qaama namaa marsanii kan argaman rifeensa jedhamanii beekamu. Rifeensi kun akkasumallee bineensota irrattillee kan argamanii fi qaama bineensotaa haguuganii kan argaman yeroo baay'ee rifeensa jedhamanii waamamu.

Biqiltoota jechuun wantoota naannoo keenyatti baayyinaan argamaniidha. Ilaaluudhaaf illee suuraa hawwataa kan qabaniidha. Namoonni baayyinaan naannoo manaatti illee biqiltoota kana dhabuudhaan itti fayyadamu. Maaliif biqiltootni baayyinaan mana kan bareechanii fi naannoo kan bareechaniidha.

Ispoortii ispoortii jechuun sochiikee garagaraa namni fayyadamuudhaan qaama isaa cimsu yookaan fayyummaasaa ittiin eeggata ispoortiin kubbaa miillaa taphachuun ta'uu danda'a kubbaa saaphanaan ta'uu danda'a. Akkasumas sochii gara garaas ta'uu danda'a .